Barkan mu dai da wannan lokaci zan yi bayani akan inshoran lafiya ta ƙasa. Inshoran lafiya ta ƙasa shi ne na gwamnati wanda ke ba da damar mutane su sami damammankin samun kulawar lafiya mai inganci da kuma arha, ina aiki da hanyan da mutane ke biyan kuɗi akai-akai zuwa asusu da za a yi amfani da shi wajen biyar kuɗin kulawar lafiya. Ga wasu fa’idojin kulawan inshora ta ƙasa: na farko damar kulawar war lafiya mai inganci daga cibiyoyin kiwon lafiya masu ingancci, sa’an nan inganta lafiyar jama’a inshorar kiwon lafiya ta ƙasa na taimakawa wajen inganta lafiyar jama’a gabaɗaya, se kuma rage talauci, inshoran kiwon lafiya ta ƙasa na taimakawa wajen rage talauci ta hanyan rage nauyin kuɗin kulawan lafiya na mutane. Yadda inshoran kiwon lafiya ta ƙasa ke amfani na farko mutane suna biyan kuɗin akai-akai wa asusun lafiya, idan mutum ya buƙaci kulawan lafiya za su iya zuwa cibiyan kiwon lafiya, me halartan shirin cibiyan kiwon lafiya za ta nemi biyar kuɗi daga asusun lafiya ta ƙasa, ya kamata a yi rijista da inshoran kiwon lafiya ta ƙasa domin samun ingattacen kulawa daga asibiti masu inganci cikin sauƙi. Na gode.

Jama’a barkanmuˋ dai da wannan lokaciˋ, zanyiˋ bayaniˋ akan jibban lafiyaˋ, jibban lafiyaˋ suneˋ kwararun ma’aikatan kiwon lafiyaˋ waɗandaˋ ke aiki karkashin jagorancin likitociˋ. Sunaˋ da mahimmiyar rawaˋ wajen kulaˋ da lafiyar al’umma ga wasuˋ ayyukan da jibban lafiya ke yiˋ. Na farkoˋ kulaˋ da marasaˋ lafiyaˋ, jibban lafiyaˋ sunaˋ kulaˋ da marasaˋ lafiyaˋ a asibitociˋ, asibitocin gidaˋ da kumaˋ asibitocin al’umma, sunaˋ badaˋ magungunaˋ, canzaˋ tufanfiˋ, da kumaˋ taimakawaˋ marasaˋ lafiyaˋ a cikin ayyukan yau da kullum. Abu na biyuˋ gwajin lafiyaˋ, jibban lafiyaˋ sunaˋ gudanar daˋ gwajeˋ gwajeˋ na yau da kullum, kaman su gwajin jiniˋ da fitsariˋ. Na uku ilimiˋ na lafiyaˋ, jibban lafiyaˋ sunaˋ badaˋ ilimiˋ na lafıyaˋ ga al’umma gameˋ da cututukaˋ, rigakafin cututukaˋ, da kumaˋ mahimmanci kiyayye lafiyaˋ. Abu na huduˋ. Tallafin lafiyaˋ, jibban lafiyaˋ sunaˋ badaˋ tallafin lafiyaˋ ga al’umma kaman su shiryeˋ shiryeˋ rigakafin cututukaˋ, da kumaˋ shiryeˋ shiryen kulaˋ da kumaˋ shiryeˋ shiryen kulaˋ da lafiyan mataˋ da yaraˋ. Don zamaˋ jibban lafiyaˋ ya zamaˋ doleˋ a kammalaˋ karatun jinyaˋ a makarantanˋ jinyaˋ, bayan kammalaˋ karatuˋ doleˋ ne ayi rijistaˋ a hukuman da ke kulaˋ da jinyaˋ. Jibban lafiyaˋ sunaˋ da muhimmiyar rawaˋ wajen kiyayye lafiyar al’aumma, sunaˋ aikiˋ tukuruˋ don taimakawaˋ marasaˋ lafiyaˋ su murmureˋ kaman ingantˋa lafiyar al’ummaˋ gaba ɗayaˋ. Na godeˋ.

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci zan yi bayani akan haɗarin dake tattare da reshin cin abinci mai gina jiki, rashin daidaito a abinci na iya haifar da matsalolin lafiya masu tsanani yana da mahinmaci a fahimci hatsarin dake tattare da rashin cin abinci mai gina jiki. Wasu daga cikin haɗarorin dake tattare da rashin cin abinci mai gina jiki sun haɗa da: na farko rashin ƙarfi, rashin samun ishashen ƙarfi na iya haifar da gajiya, rauni da kuma rashin iya yin aikin yadda ya kamata, rashin cin abinci mai gina jiki na rage rashin ƙarfin garkuwan jiki wanda hakan ke ba jiki ya zama mai rauni ga cututtuka. Rashin cin abinci mai gina jiki na haifar da cututtukan zuciya kaman ciwon jini mai tsanani da kuma cututtukan jijiyoyi jini, sannna rashin cin abinci mai gina jiki na iya haifar da matsalolin kwakwalwa kaman su lalacewan kwakwalwa da kuma rashin daidaiton tunani yanda za a rage haɗarin cin abinci mai gina jiki na farko, a ci abinci mai gina jiki wanda ya haɗa da ‘ya’yan itatuwa kayan marmari, hasti, wake da kuma kifi, a sha ruwa a ƙala lita biyu a rana, a guji abinci mai yawa kamar su sukari da kuma kitse, a yi motsajiki akai-akai, sannan kuma a tuntuɓi likita ko kuma masana abinci don samun shawara akan yadda za a ci abunci mai gina jiki. Na gode.

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci zanyi bayani akan shirye-shirye akan barkewan cututuka. Shiri don farkon cututuka shiri ne na tsare-tsare da aiyukan da ake yi kafin barkewar cututuka masu saurin yaduwa, kamar su cutan kobid niytin, ibola da kuma zazzabin lasa. Yana da matukar muhimmanci domin Na farko rage yaduwar cututukan, shiri mai kyau na iya taimakawa wajen gano cututuka da wuri, wanda hakan ke rage yaduwansu, yiwuwar yaduwarsu cikin sauri. Abu na biyu, kare lafiyar jama’a, shirin na iya kare lafiyar jama’a ta hanyar samar da isassun kayan aiki da ma’aikata don ansa kiran gaggawa a lokacin barkewar cutan. Abu na uku rage tasirin cututuka, shirin na iya rage tasirin ɓarkewan cututuka ta hanyar rage yawan mutanen da suka kamu da cututukan da kuma wadanda suka mutu. Muhimman abubuwan da suka shafi safi shirin cututuka sun hada da: Na farko ayyukan bincike, tattara bayanai game da yaduwar cutar, tsari da aka tsara don amsa kiran gaggawa a lokacin barkewan cutan, wayar da kan jama’a game da cutan, matakan kariya da kuma yadda za ayi idan akwai barkewan cutan. Samun matakan kariya da za a iya dauka, kaman su wanke hannu da kuma gujewa taron jama’a, shirya kayan agaji kamar su abinci, ruwa da kuma magunguna don anfani a lokacin barkewar cututuka. Tuntubi hukumomin kiwon lafiya don samar da karin bayani game da shirin tun farkon cututukan. Shirye-shirye akan barkewar cututuka yana da matukar muhimmanci don kare lafiyar jama’a yana da kuma kyau ayi shiri kafin barkewar cututukan don rage tasirinsa.

Jama’a barkanmu da warhaka yau za mu tattauna ne akan ciwon daji na kwai, wato mahaifa. Ciwon daji na kwai shi ne ciwon daji da ke faruwa a cikin mahaifa, kwai shi ne wani ɓangare na jikin mace wanda ke sakin kwai domin a samu haihuwa, ciwon daji na kwai na iya faruwa akowane lokaci amma yawanci yana faruwa ne a tsakin mata masu shekaru hamsin zuwa saba’in. Alamomin ciwon daji na kwai sun haɗa da kumburin ciki, ciwo ciki, matsalar fisati kamar jin zafi yayin fitasri ko kuma yawan yin fitsari, sa’annan jin yawan gajiya, sa’annan akwai rashin cin abinci, ciwon baya da kuma canjin al’ada idan kuna da ɗaya daga cikin kalan waɗannan alamomin ya kamata a tuntuɓi likita. Dalilan ciwon daji na kwai sun haɗa da tarihin iyali na ciwon dajin kwai, sa’an akwai rashin haihuwa, akwai yin amfani da magungunan hana haihuwa na dogon lokaci, sa’annan cin abnci me yawa yadda ake gano ciwon daji na kwai. Akwai duba jiki, akwi gwajin jinni, sa’annan akwai duba ɗan taye, akwai laforan lafaros kofi. Maganin ciwon daji na kwai, akwai sun haɗa da yadda za a magance ciwon daji na kwai, akan iya magancewa ta hanyan yin ayyukan tiyata, akwai kuma akwai magunu nata kemoterafi sa’annan kuma akwai kuma akwai magungunan radiyeshon. Ciwon daji na kwai na iya zama me tsanani, amma a yana iya yiyuwa a yi magnai idan da alamun ciwon daji na kwai sun bayyana da farko idan har kun ji daga cikin alamun da muka lissafa, ya kamata a tuntuɓi likita nan da nan. Na gode.

Jama'a barkan mu dai da wannan lokaci. Zan yi bayani a kan yadda za a magance wannan matsalan ɗaukar nono da kyau. Magance matsalar ɗaukan nono a shayarwa yana buƙatar juriya da dauriya da kuma dabaru da za su taimaka wajan magance hakan. Idan jariri bai iya ɗaukar nono da kyau, yana iya haifar da matsaloli ga shi, da kuma mahaifiyarsa. Matakan da za a iya ɗauka don magance wannan matsalan don ɗaukan nono sune kamar haka. Na farko, da farko mahaifiyar jariri za ta riƙe jaririnta cikin yanayi mai kyau, sai ta tallafo kansa da guiwan hannunta ta tallafo ɗuwawunsa da tafin hannunta, sai ta manna shi a jiki da na ta sa’annan kuma ɗayan hannun na ta za ta riƙo nonon yatsu huɗu a ƙasa ɗaya a sama ta riƙo shi sai ta saka ma shi a baki. Ta tabbatar kumatun jaririn ya fara taɓa nonon sa’annan hanci, sa’annan kuma bakinsa. A hankali za ta saka nonon na ta a kan leɓan ƙasa na jaririn don ya taimaka wa jaririn ya buɗa bakin nasa da kyau, ta yanda za ta iya ta yanda bakin kan nonon gabaki ɗaya zai shiga cikin bakin jaririn. Hakan zai taimaka wa jaririn ya sha nonon da kyau, kuma ba zai bar iska ya shiga cikin bakin yaro ba, kuma zai taimaka wajan rage raɗaɗi ko zafi a lokacin shayarwa. Abu na biyu tabbatar da cewa mahaifiyar tana cin abinci mai gina jiki sosai, kuma tana shan ruwa sosai, kuma ta dinga samun ishashshen hutu. Hakan zai yi matuƙar tasiri don sama ma jariri ishashshen nono, kuma ya samu sinadarai da za su taimaka wajan gina masa jiki. Abu na uku idan jariri yana da tsukakkyan baki ko kuma ba ya iya kama nonon kwata kwata, ko kuma yayin da yake shan tana jin raɗaɗi kuma duk da ta yi amfani da shawarwarin da na yi bayani a baya to ta tuntuɓi masana masu ba da shawarwarin shayarwa, ko kuma ta ziyarci asibiti mafi kusa da ku, ko kuma likitan yara da zasu iya taimakawa wajan gano matsalan da kuma samar da mafita. Abu na huɗu ɗaukan nono da kyau na buƙatan haƙuri ka da a yi saurin fushi. Idan yaro bai iya ɗaukar nono da kyau a farko ku sani cewa ba duk yara suke iri ɗaya ba, idan abin yayi wa wancan jaririn ba lallai yayi ma wancan ba. Amman da juriya da dauriya da kuma samin tallafi da tarairaya mai kyau za ki iya magance matsalan ɗaukan nono da kyau kuma ki samar da yanayi ɗaukar nono mai inganci na yau da kullum na cikin jin daɗi da nishaɗi. Na gode.

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci zan yi bayani akan bin diddigin sakar kwai. Bin diddigin sakar kwai shi ne tsarin lura da zagayowar haila na mace dan gano lokacin da ake da ƙima, mafi girma na ɗaukan ciki, ana iya amfani da wannan bayani dan shiryawa ko kuma hana ɗaukan ciki akwai hanyoyi da yawa na bin diddigin sakar kwai, su ne kamar haka: na farko hanyar kalanda, wannan hanya na buƙatar lura na tsawon zagayowar haila na watanni da yawa dan gano alamu, sannan za ku iya amfani da wannan bayanin dan harsashen lokacin da kuka fi yuwuwan ku sake haihuwa, abu na biyu hanyar zafin jiki, auna zafin jikinku akowace safiya kafun ku tashi daga gado, zafin jiki yana ƙaruwa kaɗan bayan sakar kwai, abu na uku duba magudanar mahaifa, kalla canjin yadda magudanar mahaifa take ta zama siriri mai tsayi kuma ta bayyana a lokacin sakar kwai, abu na huɗu ƙididdigar al’ada, a yi ƙididdigar tsawon al’adarku dan ƙayyade lokacin da za ku iya haihuwa ko kuma hana shi wannan hanya ba ta da aminci kamar sauran hanyoyi. Abu na biyar kayan gwajin sakan kwai, wannnan kayan gwajin na iya gano lokacin da sinadaran lutanizim ya ƙaru wanda ke haifar da sakar kwai, abu mai mahimmanci shi ne binciken sakar kwai da ba shi da aminci ɗari bisa ɗari. Idan kuna san hana haihuwa ku yi amfani da hanyoyin haihuwa masu aminci, idan kuma kuna san ku haihu to kun yi amfani da hanyoyin binciken sakar kwai tare da maigidanku. Na gode.

Jama’a barkan mu dai da wannan lokaci, zanyi bayani akan faɗakarwa game da cututtuka. Faɗakarwa game da cututtuka na iya zama al’amari na al’ada, musamman idan cututtukan sunyi yawa ko kuma ba a san su ba sosai, wasu daga cikin dalilan da ke haifar da faɗakarwa game da cututtuka sun haɗa da, na farko, rashijn fahimta, idan mutane basu fahimci yadda cutar take yaɗuwa ba, basu san yadda za a kare kan sa ba, suna iya zama masu tashin hankali. Na biyu, kasarar labarai, labarai na iya ƙara yawan tashin hankali game da cututtuka, musamman idan labaran sun fi maida hankali kan abubuwa da suka faru, abu na uku, matsalolin tattalin arziƙi, idan mutane suna fama da matsalolin tattalin arziƙi suna iya zama masu tashin hankali gameda yadda cututtuka zasu shafe su. Abu na huɗu, tarihi na cututtuka, idan al’umma ta fuskanci cututtuaka masu tsanani a baya, suna iya zama musu tashin hankali game da sake dawowa. Yadda za a shawo kan faɗakarwar game da cututtuka, na farko, samun bayanai daga majiyoyi masu aminci, ya kamata a nemi bayanai daga majiyoyi ko hukumar lafiya ta duniya, wato WHO. Na biyu, fahimtar yadda cututtuka ke yaɗuwa, fahimtar yadda cututtuka ke yaɗuwa na iya taimakawa wajen tashin hankali. Abu na uku, ɗaukan matakan kariya, ɗaukan matakan kariya kamar yin rigakafin cututtuka na iya taimakawa wajen rage tashin hankali. Abu na huɗu, tuntuɓar ƙwararru, idan kuna da wata tambaya ko damuwa, ya kamata ku tuntuɓi ƙwararrun lafiya, idan kuna da wata tambaya ko buƙatar ƙarin bayani kada kuyi shakka, na gode.

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci zan dai yi bayani akan politistics ovary syndrome. Mene ne cutar politistics ovary syndrome wato PCOS? Cuta ce da ta shafi tsarin sinadaran na mata a cikin mata masu pcos ga kwayayansu, suna samar da ƙarin maganin namiji androgynes fiye da yadda ya kamata, wannan rashin daidaito na sinadari na iya haifar da matsaloli da dama kamar su matsalolin haila, rashin haila ko kuma rashin haila na yau da kullum, haila mai yawa ko kuma mai ƙanƙanta. Abu na biyu, matsalolin sakan kwai, rashin fitowar kwai yana daga masakansu wannan na iya haifar da matsalolin haihuwa sist akan kwai, kana nan jakunkuna na ruwa na iya girma akan kwai, alamun namiji wasu mata masu pcos na iya samun alamun namiji kamar su girman gashi a fuska, kirji da kuma ciki murya mai zurfi, ƙuraje pcos na iya haifar da saurin matsalolin lafiya kamar su ƙiba, matsalolin sukari, matsalolin zuciya, matsalolin tunani kaman su da kuma abubuwa da dama na ɓacin rai, ainihin dalilan pcos ba a san shi ba, amma ana zargin cewa yana da alaƙa da tahirin dangi, babu magani na dindindin na pcos amma ana iya magance alamun cutan ta hanyoyi da dama idan kana jin kana da alamu irin haka ka tuntubi likita domin ƙarin bayani.

Jama’a barkanmu dai da wannan lokacin. Zan yi bayani a kan tanadin inshorar sirri. Inshorar sirri ita ce tsarin inshora da kuka biya kuɗi daga aljihunku, ba kamar inshoran da kuke samunta a wurin aiki ko gwamnati ba. Wannan nau’in inshora yana ba ku ‘yancin zaɓi game da kulawa da irin kulawan da kuke so da kuma yadda za a biya ta. Amfanin inshorar sirri: kuna da ‘yancin zaɓar likitocin da kuke so a asibitocin da kuke so da kuma irin kulawar lafiyan da kuke buƙata. Wasu shirye shiryen na iya ba da ƙarin fa’idoji kamar irin su kiwon lafiyar ido, lafiyar haƙori da kuma kulawar lafiyar tunani. Abubuwan da za a yi la’akari da su:na farko, kuɗin inshorar sirri na iya zama mafi tsada fiye da wasu nau’in inshora,, sa’annan kuma yawancin shirye shiryensu suna da raguwa da kuma biyan kuɗi. raguwa shi ne, adadin da za ku biya kafin inshoranku ya fara aiki. Biyan kuɗi shi ne, adadin da za ku biya don kowane ziyara ko magani. Sai kuma ba dukkan likitoci da asibitoci ba ne ke cikin cibiyar sadarwar shirin inshorarku. Idan kun je wurin likitan da ba ya cikin cibiyar sadarwan, za ku iya biyan kuɗi mai yawa. Kwatanta kuɗi, fa’idoji da kuma cibiyar sadarwar na shirye shirye daban daban. Ku tattauna da mai ba da shawara don kuɗi, na kuɗi da kuma likitanku don taimaka muku wajen zaɓar shirin da ya dace da buƙatanku da kuma kasafin kuɗinku. Ku karanta takardun shiri a hankali don fahimtar dukkan sharuɗɗa da kuma ƙa’idojin abubuwan da aka rufe. Inshorar sirri na iya zama zaɓi mai kyau ga mutane da yawa amman yana da muhimmanci a yi bincike sosai kafin a shiga cikin tsarin. Na gode.

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci. Zan yi bayani a kan martanin jama’a game da ɓarkewar cututtuka. Lokacin da cututtuka suka ɓarke a wata al’umma, halayen jama’a na iya bambanta, wasu daga cikin halayen da aka saba gani sun haɗa da: ɓarkewar cututtuka na iya haiffar da tsoro da firgici a tsakanin jama’a. Mutane na iya fargaba game da kamuwa da cutar, musamman idan ba a san yadda za a shawo kanta ba. Wasu mutane na iya rashin amincewa da hukumomi da ke da alhakin yaƙi da cutar, kamar ma’aikatar lafiya da gwamnati. Wannan rashin amincewa na iaya haifar da jinkirin bincike da kuma yaƙi da cutar. yaɗa jita jita dalabarai na bogi wanda ke haifar da tashin hankali da kuma tsoron jama’a, yana haifar da matsaloloi na tattalin arziki kamar rashin aiki da kuma raguwar yawon buɗe ido. Yadda al’umma za ta yi martani ga ɓarkewar cututtuka na iya haifar da ƙaruwar jituwa da kuma fahimtar juna. Hukumomin da ke da alhakin yaƙi da cututtuka sun haɗa da faɗakar da kan jama’a game da cutar, ba da bayanai masu inganci game da cutar, ciki har da bayanai na bincike da kuma magani. Tunkarar juna, al’umma don amsa bayanai da kawo shawari kan tsaronsu. Nuna jagoranci wajen yaƙi da cutar. Idan al’umma ta yi aiki tare da hukumomi da take da alhakin yaƙi da cututtuka, za a iya shawo kan ɓarkewar cututtuka cikin sauri kuma cikin kwanciyar hankali. Na gode

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci. Zan yi bayani a kan tsaftace al’umma. Tsaftace al’umma shi ne kiyaye muhalli da kuma inganta lafiyar jama’a ta hanyar tsaftacewa da kuma kiyaye tsafta a cikin al’umma, wanda ya haɗa da tsaftace tituna, hanyoyi da kuma wuraren jama’a da ƙazanta, tsaftace magudana da kuma magudanan ruwa don hana ambaliya da kuma yaɗuwar cututtuka. Sarrafa shara ta hanyan tattara shara, sake amfani da ita da kuma jefar da ita yadda ya kamata. Kiyaye lafiyar muhalli ta hanyar hana gurɓatar iska, ruwa da kuma ƙasa, wayar da kan jama’a game da muhimmancin tsafta, al’umma da kuma yadda za a kiyaye tsafta. Muhimmancin tsaftace al’umma. Tsaftace al’umma na da iya… taimakawa wajen hana yaɗuwar cututtuka, kamar zazzaɓin cizon sauro, amai da zawayi, mura da sauransu. Yana iya inganta ingancin rayuwar waɗanda mutane ta hanyar samar da muhalli mai tsafta da kuma lafiya. Yana iya taimakwa wajen kare muhalli daga gurɓatuwa. Yana taimakawa wajen inganta tattalin arziki ta hanyar jawo hankalin masu zuba jari da kuma masu yawon buɗe ido. Yanda za a magance tsaftar…. Yanda za a inganta tsaftace al’umma: haɗin gwiwar al’umma da hukumomi da ke da alhakin tsaftace al’umma yana da muhimmanci, wayar da kan jama’a game da muhimmancin tsaftace al’umma da kuma yadda za a kiyaye tsafta, samar da kyakkyawan tsafta kamar kwandon shara da kuma magudanan ruwa a cikin al’umma. Dolen dole a kiyaye dokokin tsaftace al’umma da gudanar da shirye shiryen tsaftace tsafta a kai a kai. Na gode.

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci zan yi magana akan ingancin kulawa, inganʧin kulawa shi ne matakin kulawar lafiya da ake bayarwa ga mara lafiya; yana nufin kulawar da take dai da aiki kuma tana taimakawa wajen inganta lafiyar marasa lafiya. Kulawar da ke da lafiya ga marasa lafiya kuma ta bada haifar da kuma ba ta haifar da wata illa marasa lafiya sukan ji daɗi da ita kuma suka ji an kula da su da kyau kulawar da ke bayar da daidai ga dukkan marasa lafiya, ba tare da la’akari da jinsi ko da ƙabila ko kuma matsayin tattalin arziki ba; kulawar da aka bayar da ta dace da dukkan marasa lafiya. Mahimmancin ingancin kulawa, ingancin kulawa na iya taimakawa wajen inganta lafiyar marasa lafiya da kuma rage yawan mutuwa, yana rage yawan kuɗin kiwon lafiya ta hanyar rage yawan kwanakin da aka kwanta a asibiti da kuma rage yawan magani, yana taimakawa wajen inganta amincewan marasa lafiya ga ma’aikatan lafiya da kuma tsarin kiwon lafiya. Yadda za a inganta ingancin kulawa, na farko haɓaka kwarewar ma’aikatan lafiya ta hanyar horarwa da kuma cigaba da koyo, samar da kyakykyawan aiki masu inganci kaman magunguna da kuma kayan aiki, inganta tsarin kulawa da kuma tsarin yin rijista da kuma tsarin bayar da magani haɗin gwiwa da al’umma dan inganta lafiyar jama’a. Na gode.

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci. Zan yi magana a kan yadda ake sanin alamun cututtukan taɓin hankali. Cututtukan taɓin hankali na iya shafar da yadda mutum yake tunani, ji da kuma ɗauka. Wasu daga cikin alamun da za a iya gani sun haɗa da: sauyin yanayi sosai, kamar ji, jin baƙin ciki, damuwa ko kuma farin ciki sosai. Matsalar barci, kamar rashin iya barci, ko kuma barci sosai. Canjin halayya, kamar zama mai ɓacin rai, mai tashin hankali ko kuma mai jan hankali. Matsalar cin abinci, kamar rashin cin abinci ko kuma cin abinci sosai. Rashin kuzari, gajiya da kuma rashin sha’awar yin abubuwa da ake so. Matslar tunani, kamar mantawa da abubuwa, rashin iya mayar da hankali da kuma tunanin abubuwa da suka dace. Matsalar magana da sauri ko kuma magana da hankali. Matsalar dangantaka da wasu mutane, kamar rashin iya damuwa, rashin amincewa da kuma janye kai. Amfani da miyagun ƙwayoyi kamar giya da kuma ƙwayoyi don guje wa damuwa ko kuma magance matsaloli. Idan kana ganin kana ɗaya daga cikin waɗannan alamun, yana da muhimmanci, sanin alamun, saboda yana taimakawa wajen samun taimako ta hanya nema taimako daga wajn likitan ƙwaƙwalwa ko kuma sanin, ko kuma masanin halayyar dan Adam. Yana taimakwa wajen inganta lafiya. Sa’annan kuma yana taimakawa wajen hana ma matsaloli da za su iya tasowa. Idan aka gano cututtukan taɓin hankali da wuri, za a iya hana su su ƙara muni. Idan kana ganin kana ɗaya daga cikin waɗannan alamun, kada ku ji kunya ko kuma tsoron neman taimako. Akwai mutane da yawa da ke fama da cututtukan taɓin hankali kuma akwai taimako. Na gode

Jamaa barkanmu dai da wannan lokaci zan muku bayani kan yanda ake rage tsari na gurɓatan muhalli kan lafiya. Gurɓatan muhalli yana da tasiri mai yawa kan lafiyan ɗan’Adam yana haifar da cututtuka daban-daban har ma da na mutuwa daidai lokacin ga wasu hanyoyin rage tasirinsa na farko, rage gurɓatan iska canzawa daga makamashin ƙarfe mai iskan gas zuwa makamashin sabintawa kaman hasken rana isaka da kuma ruwa, tallafawa sufuri jama’a keke da kuma tafiya a ƙasa, tallafa wa motocin lantarki ko kuma motocin haɗin giwa kaddaro da ƙaidoji mafi sauri kan fitar da hayaƙi daga masa’antu da kuma ƙarfafa fasaha da za ta gurɓata muhalli. Abu na biyu, rage gurɓatan ruwa, zuba jari a tashoshin tsaftacewa, sharan gida don hana gurɓatan da kuma tekuna, rage anfani da filastik da jefar da sharan roba yadda ya kamata. Abu na uku, rage gurɓatan iska ta hanyar ƙaddamar da tsarin sarrafa shara yadda ya kamata, ƙara rage anfani da maganin kwari da kuma takin zamani don gonaki, ƙara tallafa wa ayyukan gona me ɗaurewa wanda ke ƙara lafiyan ƙasa, abu na huɗu rage gurɓatan sauti, ƙaddamar da Katanga akan hanyoyin babban hanya da kuma ƙarfafa motocin da ba su da hayaƙi, kaddamar da hanyoyin kan hayaƙi ‘yan gine-gine. Matakan da kowane ɗan’Adam zai iya ɗauka na farko rage anfani da makamashi, tafiya a ƙasa, keke da kuma anfani da sifiri na jama’a, rage dogara da motoci don tafiye-tafiye gaba da gaba, ƙara rage sharan gida da kuma sake yin anfani da kayan za a iya sake anfani da su in zai yuhu ta hanyan ɗaukan wannan matakai za mi iya tasiri na gurɓatan muhalli da lafiyanmu da kuma ƙirƙiran muahlli mailafiya ga kanmu da kuma al’umman da za ta zo. Na gode.

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci, zan yi bayani akan muhimmancin duba lafiya akai-akai. Duba lafiya akai-akai shi ne ziyartan likita ko asibiti don duba lafiyar jiki da tunani akai-akai koda kuwa ba a jin zafi ko rashin lafiya. Muhinmancin duba lafiya akai-kakai, duba lafiya akai-akai yana taimakawa wajen gano cututtuka tun farkon bayyanan shi, wannan yana bada damar samaun magani da wuri wanda ze iya inganta warkarwa da rage yaɗuwar rikitarwa, wasu cututtuka ba sa, ba su nuna alamun bayyana a farko, duba lafiya akai-akai yana kiyaye yawan yaɗuwan cututuukan irin su hawan jinni, ciwon sikari, da kuma cututukan daji, gabaɗaya likita ze iya bada shawarwari kan yadda za a iya inganta lafiya. Kamar yadda za a ci abinci me gina jiki, motsa jiki da kuma daina shan taba, ze kuma iya bada jagoranci kan yadda za a kiyaye lafiya; kamar yadda za a yi rigakafin cututtuka. Yadda za a iya duba lafiya akai-akai, ziyartan likitan a gida ko asibiti akai-akai, yin gwaje-gwaje na yau da kullum kamar su gwajin jinni, da fitsari, aiki tare da likita don tsara jadawalin duba lafiya. Duba lafiya akai-akai ba wai kawai don magance matsalolin lafiya ba ne, amma kuma don kiyaye lafiya da inganta rayuwa yana da mahinmanci a yi aiki tare da likita domin tsara jadawalin duba lafiya da ya dace da buƙatun ko wani mutum. Na gode.

jama’a barkan mu dai da wannan lokaci zan yi bayani a kan hanyoyin shaƙatawa hanyoyin shaƙatawa sune hanyoyin da za su taimaka maka wajen rage damuwa da tashin hankali a jikin ka da tunanin ka sannan da amfani sosai ga mutum da suke jin damuwa ko kunya ko kuma tashin hankali ga wasu daga cikin hanyoyin shaƙatawa na yau da kullum na farko numfashi mai zurfi wannan ya shafi yin numfashi mai zurfi da hankali daga cikin ciki wanda zai iya taimakawa wajen kwantar da tsarin jijiyoyin jiki na biyu shaƙatawar tsoka wannan hanyar ta shafi matsewa sannan a saki sassar jiki daban daban wanda zai iya taimakawa wajan sakin tashin hankali na uku tunani wannan aikin ya shafi mayar da hankali kan numfashi da kuma maimaita kalma wanda zai iya taimakawa wajen kwantar da hankali da rage damuwa na huɗu yoga wannan aikin na da tarihi ya haɗa da matsayin da na jiki motsa jiki na numfashi da kuma tunani wanda zai iya taimakawa wajan inganta sassauci ƙarfi da kuma daidaito da kuma rage damuwa na biyar taici wannan fasaha ta yaƙi ta ƙasar sin ita ce nau’in motsa jiki mai laushi wadda zai shafi tsoka jiki sannu a hankali wanda zai iya taimakawa wajan inganta daidaito haɗin guiwa da kuma sassauci da kuma rage damuwa wannan su ne kadan daga cikin hanyoyin shaƙatawa da dama da za ka iya gwadawa yana da muhimmanci a samu hanyar da tafi dacewa da kai kuma za a iya amfani da ita a kai a kai hanyoyin shaƙatawa na iya zama masu amfani sosai wajen magance damuwa da inganta lafiya jindaɗi na rayuwa gaba ɗaya na gode

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci zan yi bayani akan haƙuri da juna ba tare da la’a kari da ɓangaren addini ba a asibiti. Haƙuri da juna a asibiti yana nufin mutanen da suka zo asbiti domin kula da lafiya su yi aiki tare da juna ba tare da la’akari da addinin da suke ba, wannan yana nufin na farko babu nuna bambanci duk marasa lafiya ko musulmi ne kirista ne ko kuma wani addini za a kula da shi daidai babu wariya ko nuna bambanci bisa da addini. Abu na biyu girmama al’adu, asibiti wuri ne na mutane daga al’ummaomi daban-daban ya kamata a girmama al’adun juna musamman ma waɗanda suka shafi lafiya da aiki, abu na uku shirye-shiryen kulawa asibitoci ya kamata su yi shirye-shiryen kula wa da marasa lafiya bisa ga al’adunsu kamar yadda ya dace misali idan mace musulma ta buƙaci likita mace ya kamata a yi ƙoƙarin samar mata da likita mace. Abu na biyar haɗin gwiwan ma’aikatun asibiti, marasa lafiya da iyalansu ya kamata su yi aiki tare domin samar da mafi kyaun kulawa game da marasa lafiya, wannan haɗin gwiwa ze fi sauƙi idan akwai haƙuri da juna bisa ga addini, haɗin kan ɓangarorin addinai na da matuƙar tasiri ba ma a asibiti kaɗai ba ako’ina hakan shi ze bayyana daman kulawa da kai cikin aminci kamar yadda Bahauce ke cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Na gode.

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci zan yi bayani akan yadda ake mayar da martani ga gargaɗi, fahimtan gargaɗin, saurari gargaɗi soosai kuma a hankali, tabbatar da cewa an fahimci abin da ake gargaɗin akai idan akwai rubutu a dubaa shi soosai sannan kuma tsarin tsarin mayar da martani akan gargaɗi, na farko ka da a yi watsi da gargaɗin, tunanin abin da zai iya faruwa idan ba a bi gargaɗin baa, sannan kuma a yi abin da gargaɗin ya umarta, shirya duk abin da zai iya faruwa sanar da wasu mutaane game da gargaɗin idan ya dace. Misalan gargaɗi guguwa za ta iya ƙarfi a kiyaye daga bishiyoyi da laayukan wutan lantarki a yi hankali a rufe hanya sabooda ambaaliya a yi hankali da wuta kada a bar yaara su yi kusa da wuta abu mai muhimmanci shi ne gargaɗi ana baa da shi don karemu mayar da martani ga gagaɗi yana nuna cewa mun damu da lafiyarmu da lafiyar wasu idan kunne ya ji gangar jiki ya tsira, nagode.

Zanyi bayani akan matsalan labarin lafiya mai tsanani. Mene ne matsalan labarin lafiya mai tsanani? Labarin matsalan lafiya mai tsanani shine labarin, dake ƙara girman matsalan lafiya fiye da yadda take a zahiri. Wannan yana haifarda tsoro, damuwa da kuma da kuma ɓacin rai a cikin al’umma. Misali idan a kace wani sabon cuta, ta yaɗu kuma tanada matuƙar haɗari mutane zasu iyya farajin tsoro da kuma guduwa wanda hakan na iyya shafar rayuwan su ta yau da kullum. Dalilan da sukesa wa ‘yan’ nan labaran su yaɗu na farko wasu kafofin watsa labarai suna amfani da labarin lafiya mai tsanani danjan hankalin mutane su karanta ko kuma su saurari labaran su. Na biyu wasu ‘yan’ kasuwa suna amfani da labarin lafiya mai tsanani dan sayar da magunguna ko saurarrakin ayyuka. Na uku wasu mutane kuma suna yaɗa labarin lafiya mai tsanani dan shiga tsakani a harkokin wasu. Tasiri na labarin lafiya mai tsanani na farko labarin lafiya mai tsanani na iyya haifarda tsoro da damuwa a cikin al’umma yana iyya sa mutane su rasa amincewa da hukumomin lafiya, yana iyya shafar tattalin arzikin al’umma, kuma yana iyya haifar da yaɗa jijita da kuma rashin fahimtan matsalan. Yadda ake kare kanmu daga labarin lafiya mai tsanani na farko ko labarin yafito daga tushe na aminci binciki labaran daga hukumomin lafiya masu aminci kar’a yaɗa labaran da ba’a tabbatar da shiba. Kasance cikin natsuwa kuma kar’ayi tashin hankali, yanada mahimmanci ai hanakali wajen karɓan labarin rashin lafiya. yamata a duba tushen labarin kuma a binciki bayanan daga hukumomin lafiya masu inganci. Nagode

Jama’a barkanmu da dai da wannan lokaci, zan yi bayani akan izinin neman jima’i. Izini na jima’i yana nufin cewa mutum ya yarda da jima’i a fili ba tare da wani takura ko tilasta ci ba. Wannan yana nufin cewa mutum da za a yi jima’i dashi yana da ‘yancin yanke shawara, kuma yana da iya cewa eh ko a’a a kowane lokaci. Muhimman abubuwan daya kamata a sani game da izinin jima’i. Na farko ba’a iya ɗauka cewa mutum ya bada izini idan bai ce haka a fili ba, Sa’annan mutum na iya canza ra’ayinsa a kowani lokaci, koda kuwa ya riga ya bada izini. Sai na uku, baza a iya tilasta ko matsawa mutum ba ya bada izini. Sa’annan na huɗu izini na iya dainawa a kowani lokaci, koda kuwa an bada shi a baya. Mene ne abinda yasa izinin jima’i yake da mahimmanci? Na farko, kowani mutum yana da ‘yancin yanke shawara game da jikinsa, idan ba a samu izini jima’i ba jima’i yana iya zama fyaɗe. Jima’i mai kyau ya dogara ga mutunta juna da kuma fahimtar juna. Abu mai mahimmanci shi ne, jima’i be kamata ya zama abin tilastawa kowa ba, kowani mutum yana da ‘yanci yanke shawara game da jikinsa, idan kuma da wata tambaya game da izinin kar ayi jinkirin neman taimako. Na gode.

Barkanmu dai da wannan lokaci. Zan yi bayani akan salolin barci. Salolin barci shi ne halayen da mutum ke bi a lokacin da yake barci, wannan na iya haɗawa da lokacin da mutum ke barci, tsawon lokacin da yake barci da kuma yadda yake barci. Wasu daga cikin salolin barci sun haɗa da: Na farko, barci na dare, wannan shi ne salon barci na yau da kullum inda mutum ke barci a daran rana kuma ya tashi da safe. Sai na biyu barci na rana, wannan salon barci ne inda mutum ke barci a lokacin rana, musamman bayan cin abinci. Sai na uku, barci mai tsayi, wannan salon barci ne inda mutum ke barci na tsawon sa’o’i da yawa. Sai kuma na huɗu, barci mai gajeru, wannan salon barci ne inda mutum ke da wahalar yin barci, ko kuma yakan farka akai-akai a tsakiyar dare. Mahimmanci salolin barci: Na farko, lafiyar jiki, samun barci isashen nada matuƙar mahimmanci ga lafiyar hankali, yana taimakawa wurin inganta tunani, rage damuwa, da kuma inganta yana yin motsin rai. Yana kuma taimakawa wajen inganta hankali da kuma inganta aiki. Yadda za a inganta dalolin barci: kada ayi amfani da wayar hannu kafin barci, hasken wayar hannu na iya shafan yadda ƙwaƙwalwa ke samar da lemotani, wani homon ne dake taimakawa wajen barci. Sai na biyu, ƙirƙira yana yi mai daɗi wajen barci kaman su, duhu, shiru, da kuma sanyi. Sai na biyar, cin abinci mai nauyi kafin barci, na iya shafar yadda ƙwaƙwalwa ke wajen inganta ingancin barci. Idan kina ko kana da matsalar game da barci ya kamata ku tuntuɓi likita. Na gode.

Jama’a barkan mu de da wannan lokaci, zan yi bayani a kan sarrafa damuwa. Damuwa na iya zama wani abu da ke shafar kowa da kowa a rayuwa, yana iya bayyana a matsayin damuwa, ƃacin rai, rashin bacci ko kuma matsalolin jiki kamar ciwon kai ko ciwon ciki. Ga wasu hanyoyin da za a iya sarrafa damuwa, na farko motsa jiki, motsa jiki yana taimakawa wajen sakin endorphins wanda ke taimakawa wajen inganta yanayi da rage damuwa, abu na biyu, cin abinci me gina jiki, abinci me kyau yana da mahimmanci dan kiyaye lafiyar jiki da kuma tinani. Sai na uku, ɗauki lokaci dan hutawa da shaƙatawa, wannan na iya zama ta hanyar karanta litattafai, sauraren kiɗa ko kuma yin wani abu da kake so. Yana da mahimmanci a sami bacci me kyau aƙalla sa’o’i bakwai zuwa takwas a kowace rana, idan kuna da damuwa, yana da mahimmanci ku tattauna da wani da zai iya zama aboki, ‘yan uwa ko kuma masanin halayyan ɗan Adam. Hanyoyin shaƙatawa kamar yoga da taici, na iya taimakawa wajen rage damuwa da inganta lafiyar tinani. Raba lokaci da ɗabi’u, kasancewa tare da mutanen da ke; da ka ke so ta hanyan temak; yana iya temakawa wajen rage damuwa da inganta yanayin jin daɗin ku, idan kuna da fama da damuwa, yana da mahimmanci ku nemi temako, akwai ƙwararrun lafiyar ƙwaƙwalwa, da za su iya taimaka muku wajen ƙirƙirar dabarun sarrafa damuwa, na gode.

Jama'a barkanmu dai da wannan lokaci zan yi bayani a kan hutu, yin hutu yana da matuƙar muhimmanci saboda kiyaye lafiya, lokacin da muka yi aiki ba tare da hutu ba yana haifar da gajiya rage ƙarfi aiki da kuma ƙaruwar damuwa ga wasu dalilan da ya sa yin hutu ya zama dole ta hanyar taimakawa wajen hutu na jiki da kuma: tunani. abu na biyu lokacin da kuka dawo daga hutu za ku iya mayar da hankali sosai kuma ku yi aiki da ƙyau. haka nan kuma yin hutu na taimakawa wajen inganta lafiyar jiki da na tunani. Idan kun yi hutu ku tabbatar da cewa kun yi hutu haba ɗaya ku kashe wayarmu da kwanfutar tafi da gidanka, ku nesanta kanku daga aiki. Ku yi amfani da lokaci hutu ku yi abun da kuke so, hakan na iya zama ta hanyar karanta littattafai sauraran kida da ko kuma: kasance:wa tare da mutanen da kuke so ku tabbatar da cewa kuna samun isasshen bacci ya yin hutunku. Yin hutu na iya zama wahala a wasu lokutan amma yana da muhimmanci don kiyayen lafiya da inganta aiki. Na gode.

Jama’a barkanmu dai da wannan lokaci, zan yi bayani akan agajin gaggawa na ƙuna, kuna wani rauni ne da ya shafi fata sakamakon zafi sinadarai ko kuma wutar lantarki, ga yadda za a yi maganin ƙuna a matsayin agajin gaggawa, na farko rike lafiya tsaya daga wurin, idan kuna da lafiya ku tsaya daga wurin da ya haifar da kuna, duba lafiyar mutum da ya kone idan kuna taimakawa wani ku tabbatar da cewa kun kasance lafiya kafin kuyi masa taimako, abu na biyu sanyaya kunan ruwan sanyi sanyaya kunan da ruwan sanyi mai gudu da tsawan minti goma zuwa ashirin kada ayi amfani da kankara ko kuma ruwan kankara, kada ayi amfani da man shafawa man zaitun ko kuma cream wannan na iya sanya kuna ya iya haifar da kamuwa da cututtuka, abu na uku rufe kunan, rufe kunan da tsarkakekken zane ko kuma auduga mai tsarki, abu na biyu kada ku cire abubuwan da suka manne daga fata kamar su tufafi ko kuma kayan ado, bargo don rege zafin jiki, abu na biyar neman taimakon likita, neman taimakon likita nan da nan idan kuna da ƙuna mai zurfi akan faɗi ko akan fuska ko a hannu ko kafa ko kuma wasu wuraren da dama, abu mai muhimmanci shi ne maganin gaggawa na ƙuna yana da matukar muhimmanci don rage zafin jiki da kuma hana lalacewar fata, idan kuna cikin shakka ku nemi taimakon likita nan da nan.

Jama'a barkan mu dai da wannan lokaci zan yi bayani akan alamun kwalla, kwalla ita ce fashewan ƙashi a jiki ga wasu daga cikin alamun kwalla na farko ciwo mai tsanani a wurin da ƙashi ya fashe, kumburi da kankare a wurin da ƙashi ya fashe rashin iya motsawa ko kuma amfani da wurin da ƙashi ya fashe sauran alamun sauyin suffan wurin da ya fashe jin motin abu yana motawa a cikin jiki zubar jini ko kuma kumburi a kusa da wuri da ya fashe lalacewan fata a kusa da wurin da ya fashe abu mai mahinimanci shi ne idan kuna zargin cewa kuni kwalla ku nemi taimako a cikin taimako likita nan da nan ka da ku ƙoƙarta a gyara gurin da ya fashe da kanku ɗauki taimataki kan don rage zafin jiki da kuma hana kumburi kamar suna farko ɗaura ƙarfe a wurin da ya fashe sanya wurin da ya fashe a sama yi amfani da maganin rage zafin jiki kamar su farasitamol a sha don rage zafin jiki na gode.

Jama’a barkan mu dai da wannan lokaci, zan yi bayani akan duba lafiyar jiki gaba ɗaya. Aiki mai muhimmanci ga kowa, duba lafiyar jiki gaba ɗaya wani bincike ne na lafiya da ke yi don tantance lafiyar jiki gaba ɗaya, yana da matuƙar muhimmanci ga kowa, musamman mamutanen da suka balaga. Meyasa duba afiyar jiki gaba ɗaya yake da muhimmanci? na farko, gano matsalolin lafiya da wuri, duba lafiyar jiki gaba ɗaya na iya taimakawa wajen gano matsalolin lafiya da wuri, kamar su cututtukan zuciya, ciwon sukari, ciwon jini, cututtukan cancer, matsalolin jini, matsalolin ido, matsalolin hanta, matsalolin ƙoda. Rage yawan cututtuka, idan aka gano matsolilin lafiya da wuri, za a iya ɗaukar matakan da suka dace don rage yawan cututtuka da kuma inganta lafiya. Abu na uku, inganta lafiyar jiki, duba lafiyar jiki gaba ɗaya na iya taimakawa wajen inganta lafiyar jiki gaba ɗaya. Me akeyi a lokacin duba lafiyar jiki gaba ɗaya? bincikan jiki, likita zai yi binciken jiki gaba ɗaya, wanda ya haɗa da auna nauyi na tsayi, duba jini, duba tsayin lamba, duba numfashi, duba idanu, duba kunne, duba maƙogwaro, duba ƙirji da kuma ciki. Gwaje-gwaje a wasu lokuta, ana iya buƙatar yin wasu gwaje-gwaje kamar su gwajin jini, gwajin fitsari, gwajin x-ray, gwajin ECG, gwajin Endoscopy. Abu mai muhimmanci shi ne, dole ne a yi duban lafiyar jiki gaba ɗaya akai-akai, musamman ma idan mutum ya kai shekara arba’in. yawancin kamfanonin insurance na lafiya, suna biyan kuɗin duba lafiyar jiki gaba ɗaya, na gode.